Fivarotana ireo ara Malagasy, maro isa-karazany. Afaka asiana voninkazo, ary afaka amehatrana rofia, ary tsara dia tsara, satria zavatra vita amin'ny rofia avokoa.

Tranombarotra iray fivarotana ireo kojakoja mety amin'ny zazakely na ny akanjo ary koa ny zavatra fatao any am-bava ny amin'ny tanana maro isan-karazany. Misy kilalao afaka isafidianana tsara ihany koa.

Tanimboly lehibe mivelatra tsara misy sakay maro maniry mitsitokotoko eny amin'ny tany, ary maintso dia maintso ny raviny.

Fiara iray miloko mena, raitra dia raitra, ny haingo eo aminy manintona ny olona. Mahavariana tokoa ity fiara ity satria tsara dia tsara.

Trano bongo maro no milahatra eo amin'ny sisin-dàlana ary vita amin'ny biriky tanimanga avokoa izy ireo, ny tafony dia bozaka eny ambony tendrombohitra kosa no misy ireo trano mitafo fanitso ary maro isan-karazany.

Trano fianarana lehibe iray misy rihana roa ary saina ety antokontany ; malalaka dia malalaka ny ety ivelany ; misy mpianatra mifamezivezy ihany koa.

Tsangambato iray fahatsiarovana ny faha zato taona nitifirana an'i Rainandriamampandry. Natao izany mba ho lovan-tsofina ho an'ireo zaza aty afara.

Ny malagasy dia manana ny fahaizany manokana amin'ny fanjairana ireo satroka vita amin'ny rofia. Ary azo isafidianana tsara izany. Misy loko maro karazany ao ny loko fotsy ary ny manjamanja.

Sary sokitra iray mirakitra ny fiainan'ny Malagasy, izay mitondra sarety, ary misy omby anankiroa, dia baobab ny aoriana.

Toerana iray fivarotana ireo sakafo isankarazany toy ny mofo akondro ary sakafo mahavoky avokoa no hamidin'izy ireo.

Toerana lehibe fivarotana ireo sakafo indrindra ny mofomamy. Efa ao anaty fitaratra tsara ary tsy atahorana ho azon'ny loto, afaka jifain'ny olona tsirairay.

Ao anaty koveta miloko maitso dia misy lovia sy sotro be ary kaopy mitangorina afaka ampiasaina ao an-trano fikarakarana ny sakafo.

Eo ambony latabatra dia misy kaopy anankiroa ary lovia roa, misy voanjo ary kafe ny iray.

Toerana fifamezivezen'ny olona ny lalana ; ary hoan'ny fiara kodiaran-droa sy efatra iany koa. Afaka hivarotana iany koa eny amin'ny sisiny : eto zao dia feno voasary miangona ary misy mpivarotra mipetraka.

Tranom-barotra lehibe iray mivarotra ireo akora maro isan-karazany afaka ampiasaina amin'ny volo, misy hanitra izay tiana ho safidiana ary efa misy vidiny ny tsirairay, mifono tsara ao anaty fitaratra izy ireo.

Toerana fivarotana misy ireo karazana zavatra ilaina amin'ny fiainana an-davan'andro toy ny laoka ary ny hani-kotrana misy ihany koa ny voankazo hitanao eny an-tsena avokoa izay zavatra ilaina.

Boky iray miloko mena ary feno zavatra maro samihafa eo amin'ny foniny. Afaka hianarana any am-pianarana mampianatra ireo anaran-javatra izay mbola tsy fantatra ary tsara ho an'ny ankizy.

Toerana lehibe iray fisotroana, mihaja dia mihaja ary efa misy seza sy latabatra ao anatiny miloko manjamanja avokoa ny hazo ary efa misy mpivarotra.

Penina miisa roa ambin'ny folo ary isan-karazany ny lokony. Afaka ampiasain'ny ankizy any ampianarana rehefa misy ny lesona atao ary koa tsara ny mampiasa azy.

Fivarotana iray, mivarotra ireo atin'akanjo. Maro karazany ary afaka hisafidianana tsara. Ny lokony ihany koa dia misy maro amin'izay tiana hovidiana.

Vahona dia zavamaniry ary afaka atao fanafody sy anasana loha ihany koa. Manala angadrano ihany koa ny vahona. Ilaina ny mampiasa ny vahona ary ahitana fahombiazana satria zavatra natoraly.

Toerana fivarotana ireo Ara malagasy, ahitana akanjo ary misy sarina gidro, eo ihany koa ny satroka sy ny kapa ary ny poketra, maro isankarazany.

Vehivavy iray mampianatra, mitsangana eny aloha , manazava ireo soratra nataony teny amin'ny tabilao miloko fotsy ary fampianarana ny olona hanao mofo mamy izany .

Laisoa kely maro no miangona ao anaty toerana iray ary mitovy avokoa ny ahalehiben'izy ireo ; afaka atao laoka sy haingon-tsakafo ihany koa.

Eo ambony lovia miloko mena dia misy trondro nozaraina efatra, afaka atao laoka na andrahoina na endasina. Afaka atono ihany koa. Ny trondro dia be otrikaina eo amin'ny vatana.

Toerana fivarotana legioma maro samihafa amin'ny vidiny mirary dia mirary, ao ny voatabia sy ny maro hafa ary mitondra otrikaina ho an'ny vatana ary fahasalamana satria mbola tsara avokoa.

Eo ambony latabatra dia feno boky milahadahatra samy manana ny lohateniny avokoa izy ireo. Afaka alaina vakiana ary misafidy tsara ianao.

Fivarotana lehibe iray mivarotra ireo karazana zava-pisotro maro isankarazany: eo ny miloko mavo, ao ny miloko fotsy ary misy tsirona-voankazo maro samy hafa ao aminy.

Olona maro no mipetraka ary misy latabatra eo alohan'izy ireo afaka isakafoanana, ny ankizy efa mitahy takolaka ary ny olondehibe miandry izay zavatra ho avy.

Kapa maro afaka hisafidianana tsara ary vita malagasy avokoa izy rehetra ; misy ho an'ny zaza ary misy ihany koa ho an'ny olona lehibe. Maro ny loko afaka hisafidianana amin'izay tiana.

Toerana fivarotana entana maro samihafa, ahitana fanaka ao an-tokatrano ; misy voninkazo hasina maniry amin'ny vazy miloko mainty.

Vehivavy iray mampiseho ny endrika amam-bikany amin'ny alalan'ny akanjo. Ny amboniny miloko fotsy ary zipo lava ny ambaniny miaraka aminy kiraro fotsy.

Fiaramanidina iray andeha hisidina ho any Frantsa, mahazaka olona maro dia maro ary eny amin'ny habakabaka no lalana.

Vehivavy roa misarita-bolo, ny iray zaza, ny aoriana ramatoa lava volo miloko mainty. Ilay zaza eo aloha kosa somary manjamanja ny lokom-bolony.

Kiraro milahatra ao anaty fitaratra afaka hisafidianana satria misy karazany roa : ny iray ny kofe aminy milokoloko maro karazana ny kiraro iray fotsy ny tokotaniny ary mitsipika mainty mainty.

Vehivavy iray mitsatoka eny aloha ary misy tabilao miloko fotsy ao aoriany. Misy soratra maro, ary mampianatra sy manazava io soratra io izy amin'ny mpianatra.

Trano iray vita amin'ny hazo, ary ny tafony dia fanitso miloko maitso. Ny varavarankely ihany koa anankiray, miloko maitso ihany koa ny lokony. Misy lamba mihahy maromaro eo amin'ny sisin'ny rindrina.

Trano fiangonana iray misy hazofijaliana etỳ aloha ary ny anaran'ilay fiangonana, vita amin'ny boriky ary fanitso ny tafony na dia kelikely aza ny fiangonana dia maro ny olona mandeha miangona ao aminy.

Vehivavy iray mampiasa solosaina eo amin'ny tanany ary mitazona finday ihany koa ny tanany iray, mijery ao anatin'ilay solosaina izy ary variana sy mandinika ery.

Zanaka voalavo kely iray eny amin'ny tanana ary lava dia lava ny rambony. Ny vatany miloko fotsy ary ny masony somary mainty. Ny voalavo ihany koa dia zava-boahary.

tovovavy iray mampitera ny endrika mambikany amin'ny alalany akanjo lava dia lava hatra any amin'ny kitro tongotra ary miaraka amin'ny kiraro mainty avo vody tongotra ihany koa izany

Ny boky mitaraina ny tany dia boky nosoratan'i Andry Andraina, mirakitra tononkalo mahavariana sy mahatalanjona ny mamaky azy.

Toerana fitsangatsanganana feno ala maintso mavana, ary eny ambony tendrom_bohitra kosa misy ireo vato lehibe afaka hipetrapetrahana, ety ambany indray dia fasika ary misy rano eo amboniny.

Firavaka volamena mbola amin'ny tranony, ary afaka ataon'ny vehivavy eny amin'ny sofina, satria misy kavina ; ary misy koa ny rojo afaka atao eny amin'ny tenda.

Firavaka volamena misy vatosoa na ny rojony na ny kavinany, tsara dia tsara, maneva ho an'ny vehivavy.

Eo ambony fiara lehibe iray miloko fotsy dia misy papay mavo sy maitso ary masaka sy manta izany, vao avy notangosana ary mboa tsy niala lavitra ny toerana nangalana azy.

Boky iray mety ho an'ny zaza; misy sarina trondro ary misy sarina sokatra sy patsa eo amin'ny sisiny ho fanitarana sy fahalalàna ho an'ny ankizy.

Boky iray mivelatra eo ambony lamba ary misy sarina rangahy mijoro eo amin'ny fiara ary ny ilany kosa misy zaza telo mitaingina fiara miaraka amin'ny alika kely.

Trano lehibe iray miloko fotsy ary somary nasiana manjamanja kely ny sisiny, misy sainam-pirenena roa natsatoka eny ambony ary misy rihana lehibe anankiray.

Any Andrenivohitra no ahitana ireo trano avo dia avo ary karazany maro mbola tsy fahita any Ambanivohitra misy ihany koa hazo manodidina azy.

Efitrano iray misy ankizy mianatra. Mipetraka izy ireo ary manoratra eo ambony latabatra, mandray pensily hazo sy taratasy fotsy.

Ny arabe dia toerana ifamezivezen'ireo olona sy ny fiara, indrindra fa ny any an-drenivohitra. Maro dia maro ny zavatra hita eny.

Voronkely anankiroa mihantona eny ambony ravina ny tranony. Ny iray ao anatiny, ny iray ao ivelany. Mifanao ambony ambany izy ireo.

Toerana fivarotana lehibe iray mivarotra ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra : misy ny fandrahoana sakafo toy ny vary, ary vata fampangatsiahana ihany koa, amin'ny vidiny mirary.

Arendrina ira miloko fotsy, maitso, mena ary misy jiro mirehitra ao anatiny, fentina rehefa tonga ny enina amby roapolo jona ary ny Malagasy rehetra dia miara-mifaly amin'izany fotoana izany avokoa.

Lehilahy maro no mifaly ary misotro rano fa nahavita filalaovanao baolina teo amin'ny kianja maintso ary ny sasany dia mananga tanana mihintsy.

Toerana iray manintona ny maso ary mihaja avokoa ny seza. Misy karazany maro ao : ny miloko fotsy dia misy koa ny manjamanja, latabatra no eo afovoany.

Eo ambony latabatra dia misy lovia fotsy misy mofomamy misy karazany roa afaka hisafidianana izy ireo fa mitovitovy ihany. Ny ray boribory ary ny iray kosa somary lavalava.

Toerana fivarotana iray, ahitana ireo karazan-tsakafo masira efa ao anaty fitaratra avokoa ary tsy hatahorana ho azon'ny vovoka fa madio tsara.

Vaovao an-gazety taitra maraina, mitondra ny lohateny maro samihafa toy ny endrika iseho any tsy fahaiza-mitatana ; ao ihany koa ny fifamindram-pahefana tetsy Tsimbazaza.

Fivarotana ireo entana mandeha amin' ny herinaratra. Ahitana televiziona sy entana maro samihafa afaka hisafidianana tsara avokoa.

Toerana fisakafoanana iray, feno olona ao anatiny ary efa mihinana avokoa. Ny toerana dia tsara ary ny seza sy ny latabatra vita amin'n volo avokoa.

Lalana feno fiarakodia milahatra miloko fotsy ary mitsipika volondavenona eo afovoany ; maro ihany koa ireo olona mandeha kodiaran-droa sady manao aro loha.

Fiarakodia iray raitra dia raitra, miloko volondavenona ary mainty ny fitaratrany. Maro ny tanora no variana mijery ilay fiara satria tsara dia tsara ary manintona ny maso.

Sary sikotra maro afaka hisafidianana tsara efa samy manana ny endriny ary mety atao haingo ao an-trano na eny ivelan'ny trano koa ary.

Eo ambonin'ny bozaka maitso dia feno sokatra mandehandeha ary mihinana voankazo makoba; ho an'ny sokatra ny makoba ary sakafo ilain'izy ireo. Ny sokatra dia sokajiana ho harenan' i Madagasikara.

Ankizikely iray mirandram-bolo ary manao akanjo tohi-tena miloko mena, mampiseho ny mahamalagasy azy izy amin'ny alàlan'ny volony.

Toerana fivarotana kiraro. Kiraro maro afaka isafidianana no hita ary misy loko mainty sy fotsy amin'ny izay tiana hovidiana.

Haingo atao amin'ny tanana vita amin'ny vakana maro karazany, afaka isadianana tsara ihany koa. Ao ny misy haingony somary mangirana eo afovoany, ny sasany miloko manga sy maitso ary fotsy.

ramatoa roa samy manao satroka ary mivarotra voasary sy rano madio efa mifono tsara dia akondro ary voanjo ao aorianany kosa dia misy akanjo toy tena samy manana ny lokony

Rojo volamena iray tsara tarehy, ary misy vatony fotsy eo afovoany. Mbola ao anaty baoritrany tsara ihany koa. Mety ho an'ny vehivavy, atao haingo eny amin'ny tenda.

Napetraka eo ambony latabatra ny pataloha mainty miaraka amin'ny amboniny fotsy lavatanana ary misy soratra eo afovoany nampiana kiraro mety ho an'ny lehilahy.

Vehivavy iray, fohy volo, miloko mainty, avy nosasana ny lohany ary feno zavatra fotsifotsy kely eny amin'ilay vody volo sy ny tahony.

Trano fiangonana lehibe iray, ny tafony dia taila ary ny rindriny kosa biriky avokoa, ny varavarany miloko fotsy ary mitovy ny haingo natao aminy, ny varavarambe kosa dia hazo.

Tranombarotra iray mivarotra ireo karazana akanjo toy tena ary manara-batana, miloko volomparasy mazavazava. Ny sasany manana ny lokony ihany koa afaka hisafidianana izay tina.

Lehilahy maro no mihazakazaka amin'ny lalankely misy bozaka maniry ary andeha hiakatra ho eny an-tendrombohitra izy ireo samy mibaby kitapo ary toa manao satroka avokoa.

Sary sikotra lehibe no miantona eo ambony hazo, ary vita amin'ny hazo ihany koa. Miloko manjamanja, sarina lohan'olona.

Toerana feno akanjon-dehilahy afaka hisafidianana tsara fa samy lava tanana avokoa izy ireo. Misy palitao ary misy ihany ihany koa akanjo hafa. Maro ny lokony afaka safidianana izay mety.

Lehilahy iray manao akanjo mihaja, miloko volondavenona, ary lobaka fotsy ny ao anatiny miaraka amin'ny kiraro mainty ; afaka hoentina hamonjena mariazy sy ny maro hafa koa.

Ny ankoramasy dia fanafody vita avy amin'ny zavamaniry natoraly, tsy misy fiantraikany ho an'ny olona mihinana anazy ary mahasalama.

Fivarotana lehibe iray mivarotra ireo karazana voankazo afaka isafidianana tsara sady efa voatahiry tsy atahorana ho simba.

Eo ambony latabatra dia feno karazana boky misy kisarisary mahavariana ireo ankizy ary manome fahalalana sy fahaizana ihany koa mba hahaizana mamaky teny.

Eo ambony latabatra dia feno ireo karazana sarin'ny Madagasikara. Afaka hisafidianana tsara satria misy haingony mahasarika avokoa izy rehetra. Ita eto Madagasikara avokoa izany sary izany.

Borosim-bolo iray miloko mainty ary mandeha amin'ny herinaratra, mety ampiasain'ny vehivavy hanolanana volo ary afaka hanatsotrana ny volo ihany koa. Tsara dia tsara ny mampiasa azy satria mampihaingo ny volo.

Ao anaty vilia dia misy tsaramaso sy saosisy mifangaro, marihitra tsara ary mety hinanana vary. Matsiro tsara ny laoka sady sakafo malagasy.

Fivarotana lehibe iray mivarotra ireo karazana fiara kodiaran-droa maro isan-karazany, afaka hisafidianana tsara na ny lokony na ny paoziny.

Fiara fitaterana iray mitatitra ireo olona mifamezivezy any an-drenivohitra ary manala tsikelikely amin'izay toerana alehan'ireo olona ny fiara.

Boky iray mahavariana ireo ankizy sy ny tanora ny mamaky azy, satria ahitana sarina akoho miloko fotsy, ny ondry miloko fotsy ary misy sary maro hafa koa.

Fiarakodia raitra dia raitra, miloko fotsy, ary mbola ao anaty fitaratra. Vaovao tsara tsy misy atahorana.

Tranom-barotra lehibe iray mivarotra ireo tsakotsako maro isan-karazany, afaka hisafidianana tsara ary efa samy manana ny vidiny ny tsirairay, mifono tsara ihany koa ny sakafo ary tsy hatahorana ny mihinana azy.

Fivarotana iray mivarotra ireo karazan-javatra mety ho entina mianatra ary fitaovana afaka hampiasain'ny olona tsirairay ihany koa.

Tranom-barotra lehibe iray mivarotra ireo karazana tsakotsako vita amin'ny ovy, maro samihafa ihany koa izy ireo ary afaka vidiana amin'ny vidiny mirary.

Toerana fivarotana ireo ara-malagasy. Misy ny vangovango atao amin'ny tanana ary rojo maro samihafa ihany koa misy loko afaka isafidianana tsara.

Fiara lehibe iray mijanona eo amin'ny sisin-dalana ary ny lokony dia fotsy ary fitaratra ny eo alohany. Atao hitanteran' olona hivezivezy eny amin'ny lalana mba tsy andehanana tongotra.

Fivarotana iray mivarotra ireo haingo, kavina maro isan-karazany vita amin'ny rofia ary ara-malagasy avokoa izy rehetra, ny kapa vita amin'ny hoditra.

Fivarotana lehibe iray mivarotra ireo karazana mofo ary ny mpivarotra ao aminy dia manao fanamiana mitovy avokoa. Tsara ny mijery mofo aty amin'ny fivarotana ary mora ihany koa ny vidiny.

Vehivavy iray mampidera ny volony, notapahina fohy, ary nasina fandrika amin'ny sisiny eo ambony sofiny, ary natao soribilana kely.

Olona roa mampiseho peratra volamena eny amin'ny tanany ary samy manana ny loko-tanany izy ireo. Aforitrany ao ambany ao ny ratsan-tanany.

Fiarakodia iray miloko mainty ary mandeha eny amin'ny lalana, misy sôfera mitondra ao anatiny ary maro fiara mifamezivezy ihany koa aoriany.

Boky iray maro loko ary misy sary mahavariana ireo zaza. Mety tsara ho an'ny zaza ny mamaky ity boky ity satria misy sary mahatalanjona ary hahaizana mamaky teny ihany koa.

Tanan'olona iray misy lokomena roa karazany mipetraka eo ary ny iray miloko mena marevaka ny iray kosa mavokely mazava, afaka hisafidianana tsara ary manome endrika molotra.

Fitaovana iray osorana amin'ny volo mba hampiolana tsara azy, hanaovana fikarakarana azy matetika mba tsy ho simba.

Lehilahy iray mampiseho ny endrika amam-bikany amin'ny alalan'ny akanjo ambony ambany mitovy ary mihaja dia mihaja, miloko fotsy ary somary misy manga ny bokotra sy ny eo amin'ny tratrany.

Vorona kely iray miloko maitso ary fotsy ny tongony sy ny vavany. Mitovy amin'ilay ahitra maniry eo akaikiny ny lokony. Zavaboaary tokony harovana ny vorona.

Tsena iray fivarotana ireo karazana legioma maro samihafa ary efa samy manana ny fipetrahany avy ireo mpivarotra.

Miaramila maro manao fanamiana mitovy ary manao satroka mitovy no hita eny amin'ny lalam-be mijery ireo olona izay mitady hanakorontana.

Toerana fivarotana ireo karazana ankora maro samihafa ilaina amin'ny vatana na ny tarehy sy ny volo aza dia maro afaka isafidianana

Ao anaty fitaratra kely iray misy rangaha mitondra kalesa ary manao malabary manga sy fotsy misy lamba iambozonana eny amin'ny sorokany, manao satroka.

Trano fianarana lehibe iray miloko fotsy ary feno mpianatra mipetraka ao anatiny. Misy mpampianatra iray mijoro eo aloha manazava izay lesona tiana ampitaina amin'ny ankizy.

Fivarotana ireo vangovango maro isan-karazany. Ao ny vita amin'ny hoditra ao ihany koa ny vita amin'ny akora maro samy hafa. Ny lokony maro afaka hisafidianana.

Olona roa mitsangana mifanao aloha sy aoriana ary ny iray zazakely manao akanjo fotsy dia pataloha misoratra ; ny iray vehivavy lehibe manao akanjo fotsy dia pataloha mena ary ny kapany fotsy.

Ny ranon-tsavony mainty dia vita amin'ny akora natoraly, ary eto Madagasikara no mamokatra azy ; afaka hampiasaina hatao amin'ny volo ary afaka hosorona amin'ny vatana ihany koa.

Ny gazety Taratra dia tsy mitsahatra ny manome angom-baovao ho an'ny olona tsirairay. Afaka mijery izany avokoa satria hita eo amin'ny lohateny amin'ny pejy voalohany izany.

Toerana fiantranoana amoron-dranomasina tsara dia tsara ary feno zaridaina manodidina azy. Misy trano kely afaka atoriana ny tafony ravinala.

Fivarotana iray, ahitana ireo karazana tsirona sakafo maro hisafidianana amin'ny vidiny mirary ary amin'izay mety aminao.

Milona lehibe iray miloko fotsy sy maintso. Afaka hitontona vary sy hanotonana sakafom-biby ihany koa. Tsara ny milona ary mbola vaovao ka tsy hatahorana ho simba.

Vehivavy iray manao akanjo tohitena ary vita amin'ny landy : misoratra mena, mainty ary manjamanja sy mavo eo alohany.

Fivarotana ara-malagasy feno karazany maro, ny vilany kely vita amin'ny hazo ary ny sasany vita amin'ny vy, mety atao haingo-trano.

Akanjo iray miloko fotsy ary eo afovoany dia misy tsipika telo somary maranitra ny eo afovoany, haingo mitokana tsy dia ahitana loatra.

Fitaovana iray afaka hanasana ireo loto ao an-trano ary afaka ihany koa izy hanasana ny ao amin'ny toerana fidiovana.